Pilggetta oottiya bitanee dumma dumma yohotu bolla oottido ba polggeta xifaatiyassi laammidi maxaafadan giigissi wottidooge kaalliya yelatawukka daro kiittaa aattes.

Issi keettaa karen keehippe cora lo'iya mittay de'ees. Ha keettaasi maskkootee herega xalaalan giigiis. Appe ha baggaara asay uttidaagee beettees.

Lokkoomaa yaagiyoo gooyettida goshshaan zeeridi agiyoode diccidagaa darin teerenan diishin qawu'iyaan qoridoogee ka'ibenna. ikka qassi kattidi maanawu injettena giishshawu asay go"ettena.

Hagee ammano keettan de'iya asaa gidiyo wode ubbaykka xiifaara de'iya tamaa oyqqidi bootta kutaa maayidi issippe yexxiiddi hemettiyageeti beettoosona .

Issisaan qoodanawu danddayenna dumma dumma qottaynne yesoy de'iyo kaametti qilxxi gi uttidaageetinne giddiwaara qassi qooday keehiippe cora asay biidinne yiidinne eqqis.

Ha"i wodiyan asay darotoo kare biittaa biidi dumma dumma oosuwa oottidi bantta de'uwa laammanawu koyoosona. Yaatidi kaseegaappe injje duussaa giigissoosona.

Issi sohuwan shiiqi uttida cora puulaa miishshaati de'oosona. Ha puulaa miishshaatu giddonppe naa"ati ha bagganne ya bagga miyiyaara de'iyageeti keehippe ordde.

Bashiyaa medhdhiyaa asati dumma dumma shaatiyaa qommota medhdhidi harasaappe ehiyoogan asaasi keehi daro biran bayzziyoogaa asay guyye geennan shammi agges.

Issi zannaqa keettan asay ichchatti ichchatti uttidi miiddinne uyiiddi ubbakka kaa'iiddi diyageeti beettoosona. Bolla baggaara koorinttee diyageekka keettaa poo'issiidi des.

issi curqqay sa'an hiixetti uttidaaga bolli heezzu qommo meran irzziizodan hanida qottay de'iyo meray medhdhetti uttiis. hegekka boottan, karettan, zo'o meran tiyyetti uttiis.

Issi wogga na'aynne qassi issi guuttaa appe layttaa dariyaa issi wodalla na'ay ba hayttaan silkkiyaa wottidi hasaayidi de'iyaagee beettees. qassi guutta na'aykka a miyiyaan de'ees.

Maata malatiyaa meraa tiyyetida kifiliyaa giddon issi na'ay bari kushiyaa asa bubbuxxananiidi de'iyaagappe sinttan asi de'iyaaba malatena shin I oonaara gayttana hanii?

Issi zo"o caammay xanttaara de'iyagee bettees. Ha caamma bollan duge duge goosheetti uttida yafaray de'ees. Guye baggay caammaassi karetta, qachchiyossay qassi karetta.

Ogiya doonan wolqqaama shooqay de'iyagan keehippe daayida timaatimee ayfidaagaa gidduwan he timaatimee sa'an wodhdhidi moorettenna mala mittaa essidi A bollan zemppissoosona.

Taw issi kaalo isha diyaagee asay ayyo immiyoo immiyoo miishshaa qoraphphidi issi machcha dorssiyoo shammidoora son maraa yela yelada kunttawttasu.

Wolqqaa oosuwaa ottiyoosan cora macca naatinne issi attuma na'ay shafiyaa siminttuwaara munaqqidoogaa issi sohuwaappe hara sohuwaa bantta wolqqaan miyiidi de'iyaageti beettoosona.

Issi Geeshsha Kushiyan Worqqa Bayzziyoo keettan Cora worqqatuppe Dooridi Xeelliidi De"iyaagee Beettes. Worqqaykka Daro Kilo Giraamiyan likketiyaaba malatees. Bolla baggaara bootta kaqquwan oyqqetti uttiis

Qooriyan wottiyo worqqaa bayzziyoo keettan heezzu worqqaa wottiyo buquratun dumma dumma meran giigidaagee karetta buquraa bollan giigidaagee de"iyaagaa miyiyan harabaykka de'ees.

Nu heeran issi mattaa haariyoogan erettida bitanee dees. He bitaniyaa machchiyaakka qassi eessay kiyiyoo wodiyan wodiyan he eessaa giyaa efada oge doonnan uttada bayzzawus.

Issi shaafaa haattay beettes. Ha shaafaara pinniiddi diya motoreenne a sugi maaddiya asayikka beettes. Aappe ya baggaara zaafe diyage beettes.

"Tungga giddon de"iya kawo xoqqa xekkaa luxetta keettan maatta mayzziyo halchchuwa oosuwaw peeshshanaw doommiyo galassa " yaagiy xifaatiya neeni be'adi?

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citaa kaassanchchatuppe issuwa gidiya guyye dembbaa kaassanchchaa Antteenee naa''u paydo ispporttiya maayuwa maayidi guyye baggaara eqqiis

Nuuni inigalla nu laggetuura shiiqettidi wolaytta soodo biidi piizaa geetettidi xeesettiyaa mal"o qumaa miidinne qassikka he sohuwan keehippe allaxxidi yiida.

Birata peeroy eqqi uttiis, a bollan naa"u asati kiyidi qachchidi de'oosona. Ha peeruwappe guye baggaara shaaray beettees. Miye baggaara issi na'iyakka dawusu.

Nu heeran issi bitaniyaa keettay xeelliyoo wodiyan keehippe lo'es gaasoykka he keettah keehi lo'iyaanne puulattida miishshatun keexettidaagee xeelliyoo wodiyn keehippe lo'es.

Naa"u atuma asati issoy bootta qophphiya wottidi issi qophphiyaa wottibeennagara uuttaa giddon mokkida badalaa giddon beettosona. Etappe guyessan qeeri naati de"iyoogeeti hokkidi ay bookiidi de"iyoonaa?

Asppaltte ogiya doonaani karetta motoreti eqqi uttiddossona. Sinttan issi asi motoriya bollan utti uttiis. Eqqida mittay, po'oy, zo"o meray, adil"e ciishsha meray beettees.

Baajjajje kaamee heezzu goommay de'iyogee asppaltte ogiyan eqiidaaga giddon naa"u asati uttiddossona. Appe guye baggaara keexxettida keettay, dirssaynne mittaykka de'ees.

Issi maccanne issi attuma na'ay issippe gididi issi sohuwan eqqidi na'iya ba kushiyan xoomppiya oyqaasu, na'ay qassi geeshsha maxaafaa oyqqidi xeelloosona.

Issi yelaga na'iyaa maxaafaa zokkuwaanne sinnta baggaa haa be'iyaa asaakko zaarada bessayda de'awus. Ha na'ee meraykka arssa keehippe lo"iyaaro gidada miccayda de'awus.

Wolqqaama uuteeliya giddon asay dumma dumma sohuwan uttidi asay baggay haattaa baggay kattaa miiddinne uyiiddi de'oosona keettay xeellin xeella xeella gees.

Issi issi ambbattiyaa heeratuura zal'anchchati muuziyaa kiluwan wottidi bayzziyoogan banttaw miishshaa keehippe worissoosona gaasiykka qassi eti keehi daro gatiyaa kessiyoogan harasaappe ehissoosona.

Issi karettaa sohuwan tik tok giya xuufee beettees. Ha tik tokiyaasi de'iya qottay issi sii giyo machchala mala. Assi giddon boottaa meray de'ees.

Issi bollardawolaitta keettaa kaaraa dattan dadettidonne qassi shidhdha sussaan qashettido sa'aykka adaanikka gollaaninne sussaan yalisettido bolla bagaara qeeri lee'e xuufiyaan xafettidabay beettees.

Nu wolaytta bagaara dumma dumma dereti de'oosona he sohuwaakka asay harasaappe harasaappe yiyooga he sohuwan keehippe allaxiidinne pootuwaaka he sohuwan denddidi yoosona.

Duppaa shiishshidi sikkido so miishshay masoofee, samppay, buddeenaa kessiyoge qassikka gidduwan uttida mishiriya zazzareenne oroottoy samaayee hegaanne hegaa malatiyabay beettes.

Mojulee uttiyo oyddiya woykko xarabeezzaa bollan de'iyagee ayba meree? Ha moojuliya bolli de'iya yunbberesttiya arumay awa yunbberesttiya arumaa gidana gaada qoppayii?

Issi arssa bitanee cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa ba sinttan wottidi garssaara bootta shamiziya maayidi bollaara qassi kootiya gujjidi uttidi kiitaa aattees.

Issi oorata keexxetiidi de'iyaa keettappe ha baggaara qorqqoruwan direttida keettay de'ees. He keettaa penggiyankka kaqetti uttida erissoy diyaage nabbabanaw daro injjetena.

Geesaara adussanne lee'i ekkiya geela'o naati dumma dumma hanotan giigida maayuwa maayidi ziiriyan yaanna haa hemetti hemetti bantta hemettaanne maayuwa bessoosona.

Issi balttetiyaa ba yelido na'aa idimada akko xeelaydda miiccayda de'iyaara beettawus. I na'aykka ha siimidi miiccidi de'ees. Etappe guyye baggaara de'yaa buquraa meray qassi salo meranne zo"o meraa.

Nu heeran issi pala lo'iyaa keettay diyaagaa kawoy beyzzanaw kesidoogee erettes hegaa kaallidi cora miishshaara de'iyaa asay anaaccettidi shammanaw giigatti uttis.

attumanne macca naati wlahetti eqqidi issi heeran zannaqqi simmidaageeti issoy issuwaara poottuwa denttidi pooccamidinne kaa'idi de'iyaageeti mayyi uttido maayyuwa meray aybba malati?

issi Godaree shuban diretti uttida dirssaa giddon eqqidi kushiya akko yeddi uttoogaappe aybakko ekkanawu zaatturidi xeelliidi beettees. Ha Godaree dirssa giddon barkka eqqi uttiis.

Koorinttiya oosuwaa oottiya asati darotoo issi sohuwaan giigissidi poo'uwaa immana mala wottidoooga qaaxxena mala qachchi wottanaw go"ettiyo gididi maadiyaa miishsha.

Shuchchappe gigiida asaayinne kaame heemetiyo sohoyi de'ees. Appe haadirssa bagaara qaasimaataa meera maayida dozayikka de'ees. Dozappe sintta bagaara qaasikka shuchchaan xooqu giidi zo'oo meeran tiyettidda keettayi de'ees.

Misiliya bollan wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citaa kaafiyageeti dichchaa maayuwa maayidi kaassaa dembban issippe gididi kaassaa be'iiddi de'iyogaa akeekana danddayettees

Nu ambaa ayissiyaagee hagiddon dumma dumma xomppiyaa oge doonan gelissidoogee omarssan omarssan hemetettiiddi xeelliyoo wodenne issi sohuwan uttidi shemppiyoo wode keehippe lo'es.

Issi maccassiya issi keettaa giddon eqqada haa xeellayda de'awusu. Ippe guye baggaara Toophphiya banddiray beettees, qassi Ippe sinttaara cora oduwa gatiya cora maykketi beettoosona.

Issi wolqqama ordde booraa dembba sohuwan essidooge be"anawukka keehippe lo"iyaagaa bayzziyaakko aykkeena marccuwaa ekkaneshsha? Ha booraa bolli de'iyaa xifateekka woyggi?

Keehippe lo"iyaa hanotan masettida shuchchappe hiixettidi giigida asaa naatu xalaalaw giigida ogee keehippe lo"iyaage de'iyaagan ay asinne hemettidi beettena .

Nuuni nuso asaara yeehoy haaho biittan kiyidaagaa biiddi de'ishin nuna efiyaa kaamiyaassi ogiyan goomay xuuqiyoorin nuuni ubbaykka he kaamiyaappe wo'dhdhidi tohuwan biida.

Issi dooya de'iya penggiya xaphon qeeri na'ay uttiis. Ha qeeri na'aa matan kaa'iyo buquratikka de'oosona. Sanqqaanne godaa meray qassi adil''e ciishsha meray malatees.

Wolayttattuwa luxettiyo maxaafaa oyddantta kifiliya tohossa toophphiya dalgga manttiya giya xuufiyappe bolla baggaara toophphiya banddiraynne dalgga manttiya qonccissiya banddiray de'ees

Issi bootta mishiriya worqqappe oosettida hayttanne qooriyaa alleeqo miishaa beesaydda deawusu. Ayokka ha alleeqo miishaa yegiyo keettay paashine alleeqwaa gees.

Zammaanannee puulattida wodee ehido qolee maccaasay maayin lo'iyaa adussa duge tohuwaa qirbbiya gakkiya qolee bayizziyo keettan diyagee beettes. A bollan qassi naxalay beettes.

Shuchchaappe oosettida puulattida keettay beettes. Aappe sintta baggaara qassi shuchchan direttida dirssay keehippe puulattidanne lo"iya dirssay diyagee qassikka karetta qalamiyan tiyettida dirssaa sanqqay beettes.

Issi eqotaabaa oddiya xuufenne qassi ha eqotaa armay qoncciyan beettees. Bolla baggaara xaafettida xuufee zo'uwan xaafettidaagaa gidishin garssara xaafettidaagee karettan xaafettiis.

Issi kifiliyaa yaa giddo geliyyoosan farannicheriyaappe giigida asay hiniira ha eqqidi asassi haggaazzuwa immanaw maaddiyaa miishshay injjetti uttiidaage beettees .

Ambba giddon cora suuqee de'iyagee beettees ogee pitetti uttidaagee kattaa qoliyakko ma ma giyadan hani uttiis sintta baggaara oydeeti maaraara uttidaageeti de'oosona.

Asay issi issi shiiqqoy de"iyoode asaa turumbbidi shiishshiyo turumbbay barkka sa"aa bollan dees. A matan harabi aybikka beettenna a xallay dees.

Addussa shooqa goyyidi qassi miyya aygeta haatta ushsjanaw injjetana mala giidi biitta zeeri zeeri wottidoogaa bolli haatta yediyoo wodiyan memttidi baanaw danddayena.

Daro yelagga naati koskkiyan eqqidi zal"anawu woyikko bayizzanawu gidiya biray bayina gishshaw bantta hashiyaaninne bantta kushiyan tookidi yuuyyi yuuyyi bayizoosona.

dumma dumma karetabatti ha sohuwan shuchcha keetta dirsaa woykko keettaa bolli issi xam"ay des. ha gatimmay darotoo miizzaa heemanawu maadees.

Macca naati bantta sinttaa puulayanawnne qasikka bantta sinttan mokkiyaabaa xayssanaw issi maattaappenne eessaappe merettida qibaatee diyaagaa go'ettinneka bantta sinttaa puulayoosona.

Cora attuma asati issippe maarara oydiyan uttidaageetuppe baggay coo"u gi uttis bagga kushiyaa denttin baggay qassi kushiyaa baqqiiddi de'ees. Eta uttidosay awaane woykko aybaa yaa"ay?

Issisaan kobile ogeenne shakilaappe ossetida ogee de'iyosaan, issi buqurata miccidi bayzzanawu giigissido algaan zo'ii zo'idi sunkkurutuwa malatiya appliya teeray qilxxi gi uttiis.

Issi yelaga na'ay wolayttaan coraa gattiyaa eqotaayoo eti oychchidobaa etassi zaaridi de'iyaage beettees. He na'aappe guye baggaara cora asay eqqidi na'aa xeelliidi de'ees.

Dumma dumma shamppoy bolla irxxaraa taakkanawu maadees. Hagee pootuwan beetiyage bollassi woziya immiya shammppuwaa suuqqiyan bayzziyoga qoncciissees. Hagee innteka shammidi goettanawu shobbayiis.

Issi kaamee ha baggaara eqqiis, issi kaamee qassi ya baggaara duge simmidi biidi de'ees. A miyiya naa"u naati eqqidosona. Ogiya doonaan xomppekka bettees, mitaykka de'ees.

Guuliya xuuggiyooge ayssi koshshide gaada oychchido oyshsha siyida issi issi asati tana guye ne ayba oyshaa oychchay giidi hanqqetidooge likke geeti intte?

Issi ooso keetta giddon eqotaa oosanchati bootta maayuwaa maayidi bantta komppiteriya komppiteriya oyqqidi banttana naagiya asas hagaazzaa immidi de'iyoogee qoncce.

Addis ababa ambban asay qeera kaamiyaa go'ettiyoogaa aggidi ha'i ha'i kawoy he ambbaa gelissido wogga kaamiyaa go'ettoyoogee ete keehippe go'es.

Issi kattaa cakkiya kaamee goshshanchchati murutissido gaashiya murutaa cakkiiddi de"iyogaa misiliya bollan akeekana danddayettees Kaamiyassi haddirssa baggaara cakettida unddenna sohotikka beettoosona

Nu biittee itoophphiyoo qonccisiyaa banddiray eqqidi carkkuwaan yaanne haa qaaxxidi de'iyaagee beettees. miyiyaara qassi shuchchaa qoottaan oosettida lo"iyaa sohoy de'iyaagee beettees.

Asayi hemeetanawu kaame buluullanawu shuucha mooli biittan moogidi giigisido oge de'ees. Oyiddu gooman buluulliya kaame eqqiidashin issi wodallayi hemeettidi biidi de'ees. Sintta bagaara puulatidi keexettida keettayikka bettees.

Issi dunkkaaniya giddon bootta sharay bollaara kamettido sohuwan adil"e mera ciishsha mera malatiyabay giddon kumi uttiis. Hegeekka baagan baagan bayzettees.

Taani beni guutatettan daydda issi macca dorssiyoo shamidoora ha'i dicca gakkada son cora maraa yelidoogeeti diccidi ha'i ippekka daroosona .

Gastta bitanee mule kummetta maayyuwaa maayyidaagee bari sinttam eqqida cenggurssa xoqqu oottiyaa buquraa bolli haasayddinne ba qopakka aattidi de'ees .

Nu heeraaran de'iyaa kaamiyaa seeraa naagissiyaageeti keehippe minnidi oottanaw koshshooson. Gaasoykka kaamiyaa laagiyaageeti asaappe guuxana geena miishaa ekki ekkidi keehippe waayisoosona.

Karetta shuchchay beettees, Karetta bashee de'iyagan suuppan ancciddo ashoy beettees, ha bashiya garssan mitay wodhidaagan tammay eexxidi de'iyagee beettees, ashuwa meray zo"o.

Galbbaappe merettida hamettanawu injjetiyanne daro too son woyikko heeran wottiyo gediya ginddiyanne sintta xugunttaa kammennan bessiya oorattaa wotettibeenna caammay beettes.

Beni wode asay uuttaa haashshidi golaa kessidooga ba kushiyaan dooqqidi bayzziyaa asati de'oosona, ha'i wodiyaankk qassi jooniya puuzidi kiriyaa kessidooga issippe shiishshidi dooqosona.

issi heeran oorata ogee biron giigidi de'iyaappe haddirssa baggan biron keexxetidi wurichchibeena keettaynne qassi daro puula hanotan giigida keettay de'ees.

Dumma dumma mittaa ayfeta bayzziyo sohuwan cora qommo mitta aufeti beettoosona. Hegeetu ubbappe keehin daridi qoodan maaddiyaage kaqetti uttida muuziya.

Issi aawaynne issi cimma aayiyaa bantta naatu naatuura issippe hagan eqqidi pootuwaa dendiidi de'oosona. Qassi etikka dunguzzaa maayuwa maaydi eqqidosona.

Issi naa"u toho macca naatu sa"aa caammay tohuwaassikka keehippe injjetiya caammay de"ees. Ayyo meraykka garssa gindde yedhdhiyoo baggaara karetta bolla baggaara worqaa malatiyaa meraara diyaagaa.

Issi mishiriya zo"o kootiyaa bollaara maayada ziroy ziroy de"iyoo shuraabiya maayada ba miyiyaakko simmada xeellayda dawus. Guyye baggaara qassi maahiyaa meray de"iyo borssay de'ees.

Issi xeellanawu lo'iya dere huuphphe malatiyasan geesaara adussa karetta caammaa wottidi, karetta suriya gixxiidi bootta shamizziyanne zo'uwaara boottaara walaha jaakeettiya maayidi miyyiyaa xeellidi de'iyaagee beettees.

Kaamee woggay ogiya doonan eqqidaagee beettees. Ha kaamiya bollan heezzu mera qalamee tiyetti uttiis. Hegeekka Toophphiya banddiraa meraa geetettidi erettees.

Asay allaxxiyo sohuwan ciishshati mokkiidi de'iyageeti beettoosona. Afirkka karttaa malattay karetta meray de'iyogee bettees. Ha karttay uttiddo aaho sohuwa meray giraacca.

Addisaaba katamaa giddon de'ya cerqos geetettiya heeray beettees. Qassi ha heeraa giddon de'iya daro asaykka beettees. Etikka sa'aappe olettida qumaa koyoosona.

Keehippe cora maccaasay adussa maayuwaa maayidi issisaa shiiqqi uttidaageeti beettoosona. Ha maccasaappe issootti issootti wanccare qamissiyaa, adildhdhe ciishsha mala qamissiyanne heegeeta malabaata maayidosona

Hagee cora keettay issippe keexettidagee maarara de'iyaagaa be'idi de'oos, keettaa bolli qassi adaama qorqqoruwaa giyoogee adussa keettan bollaara kametti uttiis.

Naa"u attuma asati mitaa tokkiyode Naa"ati qassi eqqidi xeeliyode hara naa"ati qassi puddenne dugge xeelliidi de'oosona. Ha baggaara bookettida biittaykka de'ees.

Mattay issi heeran dichcha baaso oosuwaappe issuwa. Mattay koottaa gigissidi ayyo koshshiyaba kunttiyogan eessaa immees. Hagee yeelaga mattay eessanawu zamaana essiyo miishashan bana goozzidi eessanawu bees.

Ogiya doonan dumma dumma alggay bayzettiddi de'eea. Asaykka hegaa alggaappe baassi haniyanne injjetiyagaa dooridi shammidi de'ees. Shammiyanne bayzziya asay issippe haasayoosona.

Cora paraa asati bootta maayuwaa paraa mayzzidi paraa bollan, eta guyesana naa"u maccageeti duriidi, hara qassi cora asati cachcha zayyiyaa punniidine karabiyaa baqqiidi de'oosona.

Macca na"iyaa lo"oo puulayiya maayuwan bana qumashada xeelawu banqqatawus So giddon de"iyaa huygen hiixettida jibaay, keettaa giddon xeelawu lo'iyaa buquratti keehippe ayffiyan yeemoyosona.

Oyddu macca baati maaraara eqqidi isforttiya oottiiddi de'oosona. Eyi oyddaykka dumma dumma maayuwa maayidabaa gidikkonne bollaa orddetettan lagge malatidi beettoosona

Wolaytti laame laytta bochchiyoge Gifaataa geetetees. Gifaataa bonchchanawu layttan layttan asay dumma dumma sohuwaappe wolaytta ambaa yiyogan keehin puulan bonchchees. Hagee asay bonchchidi deiyoga besees.

Issi geela'iya keehippe wolqaama puuka puulatidaara de'awusu. Akka qaasi boottanne zo'o gidiida maayuwa maayada ba xeessa danccada eqqasu. Heega xalla giidenan bari hayiitan belecca, qooriyan kiitaafa qachchada eqqaasu.

Wolaytta adi bessaa xaabee aatidoogaa maaran asay ubbay denddidi baaso oosuwaa oottana mala giidoogaa siyida asykka issippe shiiqidi oosuwaw kiyi aggis.

Kaloti ekkiya sohuwan mexile issi mittay mokkidaaga asa ubbay uttana koyyidi kari karidi ekkidoora haytta xayyada mitta xalaalay attiis .

Dirssa giddon shiishshidi qachchi wottido kanati issoy issuwaara doona gattidi bocciidinne warettiidi beettoosona. Gidoshin eti naykka issi dirssaa giddon de'iyo gishshaw warettanaw de'oosona.

Issi makkinaa ogiyan woyikko asipalttiya doonan eqqida koorintte sa'ay qammiyode poo'iyagee beettes. Qassikka aappe gaxa baggaara dozzay toketi diccaagee beettes.

Issi keettaa giddon keehippe cora xarphpheezati de'oosona. Ha xarphpheezatu meray zo"o mera, eta bollankka hiixxetti uttida bootta maayoynne ciishshay de'ees.

Asaa naati bantta puulaa naagana giidi dumma dummabata tiyettoosona. Gido shin maadoy diyogaadan qassi qohoykka a keenay de'iyooga eridi go'ettanawu besses.

Issi kaamee bululiyoo goomay sa'an zin"aagaa matan wogga otoy miyekki uttagee beettees. Sa'an zin"a goomaa goodaykka qassi naa"a. Otoykka keehippe bullatti uttiis.

Haattaay issi heeraawu baaso koshsha. Haatta meettoy tugayiyo heeran haattaay kaamiya wolqqan kattamaa gelees. Hagee Harare kattamawu haattaa shiishiyaa kaamiyaa gettettees.

Cora asati issippe de"iyaageetuppe issiniya bootta shuraabiya maayada suriyaakka gixxada xoqqasan eqqada mittan qashettida banddiraa ba naa"u kushiyan xoqqu oottada oyqqada eqqaasu.

Issi wottan annacettidi xoonida bitanee ufayttiidi ba kushshiyaa saluwaa zaari micidi eqqiis. ha bitaneekka daro lo"o haydaa bitteesikka ba sunttawu oottidi adhiis.

Nu Toophphiya giddon cora doonati haasayettoosona nabbabettoosonanne xaafettoosona. Shin amaaratto doonay daroto ooso doonadaaninne qassi naa"antto tamaariyo doona geetettidi aahuwan erettees.

Abbaa haattay ziin"ido sohuwaan mittatikka keehippe araddidi de'iyoosan de'iyaa asaasi wozanay wooppu giidi huuphphiyaappe qoopaykka xaayin sarotettaa deemmidi siimmees a mati shemppanawu biikko.

Hagee qooriyara maayidi duuge gaadiyaa gaakkiyaa qamisiyaa darotoo musulumee ammanuwaa kaalliyaa asay mayees. a merakka karetta ayba ittees gaadi taana.

Issi toophphiya hayddan lo'o oosuwaa oottada kanttida xoqqa kawotetta mataayee Dotoree liyi pootoy beettiyaagaa gidishiin ha mishshiriyaa payatettaan maccaraan gita oosuwaa oottaasu.

Daro yelaga attuma naati bantta binnaanaa meedissiiddi bagga sohuwan meedissiiddi bagga sohuwa aggidi hemettoosona. Ha na'ayikka hegaadan meedettidi diyagee beettees.

Naa"u yelaga macca naati issippe eqqi uttiddosona. Issi na'iya ba huuphphiya daddetta uttiddogaa bolli gozdaa shuuyada bessayda de'awusu hakkada issinna qassi ya simmada.

Issi zo'i ekkiyaanne aaho gidida biittaa bollan de'iya dumma dumma buqurati aybee aybee? Ha buquratuppe ushachcha baggaaranne haddirssaara de'iyabatinne xoqqan beettiyabati aybee?

Naa"u asati issippe gididi issi keettaa giddon uttidosona. Issinna macca issinna attuma maccaari guyen Toophphiya banddiray kaqqettiis. Atummagaa guyen qassi boottanne salo meray diyoga.

Issi gastta aaway Wolaytta odo gutaaran woykko Wogetan yiidi bari qopanne qassikka dumma dumma dere asappe denddida oyshshatussi zaaruwaa immidi beettees.

Issi kifiliya giddon cora magalashshota issuwa issuwappe dummayddi duge sa'a gakkanashin yeddi wottidoogee kifiliyassi keehin lo"otetta immiyaaga be'ada dossas .

shuchcha keettaa bollan diya xifatee tawu beetenna. qassi a garssan qassi issi na'ay eqqi uttiis. pengeekka aagee tana keehi lo'ees.

Naa"u cima maccaasati shaashshiya qaccidi, uuttaa haashi simidi itimaa kessanawu, goodiidi doosona. eta yuushshuwankka hara uttati beettoosona. unccay woykko itimay booxxidi beettees.

amarida wodala naati issi ceega kifiliya giddon eqqi bayyidi aybbakko xeellidi malaalettidi de'oosona. etappe ubba issoy bari kushiyaa guyye xaaxxi uttiis.

Aaho ogee beettiyo wode keehippe aahonne issi tutti ichchashu kaamiya aattana danddayiyanne A bollaara issi kaamiya baydda de'iyaranne meraykka qassi bootta.

Asay beni wodiyan gaashiyaanne dumma dumma ba gaden zerido kattaa baaccaa ekkidi cakkoosona. Gidoppe attin ha'i qassi kataa baw cakkiyaa kaamee biittaa yis.

issi sohuwan diya daro marttiya kummi uttida miishshati beetoosona. ha miishati daro biraa ekkidi asaassi bayzzettooosona. ha miishatun darotoo miyobati beetoosona.

Tamay biittappe xuuqqidi kiiyidi de'ees. Deree malatiya sohuwan ciireti yuuyi adhdhidi beettees. Bolla baggay kasalae malattidi karexxi karexxi uttidaage beettees.

Dumma dumma koorinttiya wolqqaa pulttisanaaw maaddiya cora buqurati issippe dooretidi bayzziyo sohuwaa de'oosona. Shin eta gatee ay keena gidiyakko erikke.

Nu biittaara de'iyaa issi issi gita asatikka kawoy kaessido awaajuwaa maaran ubbaykka mittaa puutiyaa tokkiyoogan keehi lo'o oosuwaa oottidoogee erettes.

Zamaana macca asay wottanawu giigidi deiyaa caamati keehin lo"osona. Hagee pootuwan beetiyage macca asaykka attuma asaykka wottanawu maadiyaga malattees. Hagee keehin lo"ees.

Qorqqoruwan yuushoy yuuyi aadhdhidi direttida keettaa gaden keehippe cora uuttay tokettidi uttiis. Hagaa keettaa maskkooteekka mulee yaara haara herega xalaala.

Issi biittaa asaa oonatteta qonccissiya banddiray beettees. Hegeekka dummaa dummaa meraappenne qassi awu de'iya birshshetaraa de'es. Etikka issi bottabaa bollan uttidosona

Naa"u attuma yelaga naati bantta bollan carkkuwaa gattiyaa miishshaa xomppi eqqidaageeti beettoosona. Etappe guyye baggaara qassi " zetsaate kaafiyanne restooranttiya" yaagiya xuufee beettes.

qumaa kafteeriyan miyo miishshay sa'aa bolan diyaagee beetees assi meray bootta gididi qassi xeeraa heeran kushiyan ouqqiyo sohoykka ayoo de'ees.

Shaara meraa maayi uttida heeran sa'aa ginan de'iyaa sohoy keehippe shuchchanne anccoti utiidaaga gidishin xeellanassi qassi keehippe injjetti uttidaaga gidees.

mashshaa giyan bayzziya Macca aayyiya eqadda eychchiyaarissi oyshaa Zaaraydda dawusu. oyshaa oy chiyara pala woykko Keehi loawusu. mashshay keehi qara.

Mati giigida keehi aaho asfaltte ogee gede simmidi micettidaagaaope ushachcha baggaara keehi puulatti keexettida pooqe keettati bootta meray de'iyo qalamiyan tiyetti uttidisina. Ogiyappe haddirssa baggaara issi guye baggay kallo de'iyo kaamee eqqiis.

Dumma dumma biittaa asay bantta darkkon tokkido kattaa gidin dumma dumma ataakiltteta bul"anawu maaddiya meeze qaalan wolaytta xikkee hagan beettees.

sa"an hiixxettida adusanne boottanne qassi mittaa maayida hara bootta magalashshay beettees. sinttakko shiiqiyode ciishshaa wotto oydetinne guye bagga dumma dumma meran puulatida ciishshaynne maatay beettees.

Puula miishshati issi mittaappe giiggida xawulaa bolla de'oosona. Etassikka dumma dumma meray de'iyogeeta bolla baggaara de'iya oydatu tuchchchay adil"e ciishshaa mera de'iyogeeta.

Ba kushshiyaan ba huuphphiyaaninne hashiyaan tookkidi bayzziyoo buquraa hemetissiyaa na'ay asa kare gakki gakkidi shamuutetii giidi oychchees. shammanawu koyiyaa asay appe shammees.

Ogiya doonan issi " lidiya kaffiya" yaagiyo keettay beettes. A giddonkka cora attuma naati zokkuwan zaaridi yaa simmidi eqqidaageeti beettoosona.

Attuma toho kaassanchchati maaraara eqqidi haa xelliiddi doosona. Sintta salppiyan diya ichchashati ziqqi giidi bantta gulbbataa bantta kushiyan oyqqidi haa xeelloosona.

Xeelliyoode lasttiqiyaappe oosettida boottaako biida caammay sintta baggaara zo'o meraara de'iyaa ciishshay de'ees. Appe garssa baggaara bulla sohuwaa bolli caammay uttis.

Issi bootta xaraphpheeza bolli dumma dumma huuphphiya tiyeettiyoonne meeccettiyo qibaatettinee kondiishineretti issi zo'onne salo mera buquraan, bullanne zo'o tuchchaara tuccetti uttaagee bettees.

Issi wottaddaray bulla maayuwa maayidi, salo mala qophiya wottidi daraphphan uttiis. A sinttan bootta meran xaafettida qofay, karetta maykeenne Toophiya banddiray de'ees.

Issi kaamee issi sohuwappe denddidi hara sohuwa biidi de'iyaage qoodan daro asaa caanidi uttida asappe daruwaa eqqida asaa essi wottiis.

Ambba giddon dumma dumma lo"iya keettati beettoosona ogee de'ees gidduwan haattaa efiya boo'ee beettees. Cora asati yaanne haanne yuuyyiyageeti de'iyageetuppe issoy gaariya oyqqi uttiis.

Nu biittan issi asi ubbi dossiyoo yelaga na'ay diyaagee diyaagee kase aadhdhida layttan hayqqidoogaa gaaso oottidi asa ubbay xomppiyaa oyqqiyoogan he wogaa pelis.

Dumma dumma mittaa ayifeta teeridaagaa ehiidii sure maaran doori wottidoogee beettes. Ha mitaa ayifetikka:- ananaasiya, muuziya, papaya qassikka mangoy diyageeti beettoosona.

hanna guutta na'iyaa ba yelegetetta laytta hagaadan duriyoogappe agga bayada maaraa mankka naagada luxada sinttaw baada deriyaa ayssiyaa kiyiyyakko aybbi de'i!

Issi issi asaa gaden mokkiyaa mitaa qommoy keehippe lo'ees. Leemisuwaasi paappaya be'iyoo wodiyan paappayaa asay usttadan go'ettiyoo wodiyan keehippe maaddes.

Qanccaa giyoo mittaappe osettiyaa golaa giyoogee miizzaa woykko buquraa qachchanawu maaddiyaa a sunttaykka wodoruwaa giyoogaa oottanawu maaddees. a meraykka bootta.

Issi adussa maccaasiya karetta shaashiya qacada bari xeessan pooxaa qachchada kushiyan kuttuwa oyqqada eqqaasu. Bana awaappe ashshiya yanxxilaakka oyqqada eqqaasu.

issi sohuwan diya biiretti qassi beetoosona. ha biiretti qassi ay assinne simmi xaafidi go'etanawu maadoosona. i uttidoso sohoykka keehi bootta.

Haree gamma mehe qommo gididi asaassi daro qommo go'aa immees hegeetuppe issoy asay tokkanawu efaanawu deexxidabaa aani caani efaanawu maaddees. Jarkkee haattaa oykkanawu maaddees.

Issi gita hinxxay issi sohuwan eqqidaaga gididi xekkay xekkay de'iyooga. Ha hinxxaassi qassi dumma dumma penggetinne maskkoteti de'oosona. Awu meray adil"e ciishshaakko baqqiyaaga.

Issi bootta aysuuzi kaamiya wogga asppalttiya ogiyara baydda de"awusu. Asppalttiyappe yabaggaaranne ha baggaara asay hamettanawu giigisa kobilisttoone ogeti giigidaageetikka misiliya bolli beettoosona

Bayzziyoonne shammiyo keettan woykko supermarkketiyaan dumma dumma buqurati dere asay shammanawu giigi uttidaageti beettoosona. Qassi buqurati de'iyo sharaykka bootta gidaagee beettees.

Nu heeran issi wolaytta wogaa qumaa beyzziyaa keettay diyaagee keehippe puulayidi eti kattiyoo kattay keehi mal"iyoogaappe denddidaagan cora asay he katta keettaa go'ettes.

Wolaytta wogaa maayuwaa dunguzzaa maayidi ba kushiyaankka wogga toomaa oyqqidi ba qophiyaa huphphiyaan wottida issi aaway keehi lo"iyaa sohuwaan uttidagee beettees.

Yelaga galo marati haanne yaa muraamuretti eqqidi xeelliidi de'oosona. Etappe gasttiya miizziya etakko simmada eta xeellaydda dawuse. Sintta baggan eqqida mariya zo'o gidiyode haraati bullati ekkoosona.

Qoodan keehippe cora gidida wolaytta wogaa maayuwaa zamaana hanottan giigidaagaa maayidinne qoomettidi kaa'iidi de'iya yelaganne kaymma atuma asay bantta qooriya hadiyaa xaaxxidaagetti de'oosona.

Issi bitanee ba kiisiyan kushiya yeddidi wolayitta wogaa qonccissiya qumaashshaa ba hashiyan wottidi haa simmi xeelles. Appe guyyessan keettayinne dozzay beettes.

Wolaytta moottan de'iya zanaqa sohotuppee issuwa gidida mochena booraago waashshaay bettiyagaa gidishiin waashshaa dumma dumma asati pilgettaa ottidi de'iyaageetti beettoosona.

Issi issi xoqqa sohoti asaasi guyyanaw injjetenaagaappe denddidaaga he sohoti coo uttidaageeta asa bi biidi muleto mehiyaa heemmi heemmidi yes.

Cora attuma asati haa xeelliiddi uttidaagetuppe heezzu asati kawuwaa keettaa naagiyaa asay maayiyo wotaadaratu maayuwa maayi uttidosonna. Etappe guyye baggaara misileti de'oosona.

Gitanne maata mala woraa giddon xoqqaara wodhdhiya naa''u soossoti de'oosona. Ha mentte soossotu meray boottaakko baaqqiyaaba malatees. Ha soossotuppe hefintta baggaara qassi dereekka beettees.

Diittaa woottidi issi kifiliyaa giddon daro wodiyassi kaqqi wottidooge de'iyaagappe guyye baggaara qarxxaykka de'iyaagee daro qitattidi murxxuxi uttiidaage be'anaw iittees.

Issi xuma sohuwan haattaa uyiyoo miishshay de'ees. A meraykka adidhe ciishshaa mera gidishin xeeraara muxxe gidida haattaa duuqqiyoosay de"iyo miishshay de'ees.

Miittay haashettin xawulaappe giigida woykko oosettida qassi uttiyoosay shuggiyaagee uttanawu ayba giigeeshsha. Shin giigissiyaagee zemppiyosankka shuggiyaagaa wottana koshshes ayssi giikko zemppiyoode shuggidi lo'ees.

"Ambassador park" yaagiyaa xifatiya ogiyaa doona kaqqi uttidoogappe garssa baggaara soo geliyo ogee de'ees. Ha ogiyaara soo gelliyo wode qassi giddon keehippe daro lo"iyaa yeemoyiyyabati de'oosona.

Wolaytta amban dumma dumma zannaqanawu maadiya sohoti deosona. Hageetuppe issoy mochchena boorago gonggoloy deiyo heeraa. Ha pootuwaa bollan deiyaa geelao na"iyaa "wolaytta eroos." yaagiyaa bootta curqqa miittan kaqqada qassi wolaytta maayuwaa maayada eqqasu.

Bollaara gattaa mayzzidi appe garssaara mittan meegidi qassi garssa biittaa simminttuwan meeshido wolayitta keettay de'ees. Ereme baggaara qassi qeeri uttatikka de'oosona.

Wolaytta maataassi keehippe wolqqaama hanotan baaxiyaa baaxettida asatuppe issuwaa gidida a sunttaykka mantta wodaajo asefa getettiyaa bitanee ba kushiyaan banddiraa oyqqi eqqiis.

Keehippe lo"iya keettaa giddon dumma dumma xawulaappe oosetti giigida arssa milatiyanne asanqqa milatiyabay zo"o qalamiyan tiyettidaageeti beettoosona. Sintta baggaara oydeekka de'ees.

Xoosso neeni maadda simi hagee keehin qohettida heeraa besees. Heezzu Aayotti issippe shiiqidi eta wozanay meqqin qoppidi deosona. Keettaykka keehin qohettaga.

Issi yelega na'ay uuttaa puutiyaa tokkidi a bolli biittaa kaammiidi de'iyaagee beettees. I qassi karetta shuraabiyaa maayi uttido giishshawu biittay moorenna.

Issi luxiyo maxxaafay des. Ha maxxaafayikka wolayittatto doonan naa"antta kifiliyaga qassikka giigissida asati sunttayikka des. Hegaa odiyage bootta wiraqatan xaafettis.

Nuso tawu issi bayra isha diyaagee yumbburshshiyan ichchashu layttaa tamaaridi wurssidoogaappe guyye baggan maraqetti aggis. Hegan keehi ufayttida so asaykka heeraa asaa xeesidi issippe godaa galattidosona.

Issi kolo woykko aafo malatiyasan qoodan heezzaa gidiya paranjjati uttidi aybbakko oottidinne bookkidi shuchchaa qoo'iidi olla gidon daafuriyaageeti beettoosona. Etikka yashshiyaasan de'oosona.

Cora kaame mitta caaniyage, asaa caaniyagenne kattaa caaniyagee issippe ziiriyan eqqidaage beettes. Appe sinttaara qassi dembbay diyagan asay hemettiyagee beettes.

Issi tiraara telxxa ashshangulutte qooriyan pachchal'a worqqaa aattidoogeenne qassii tiraanninne qooriyan issi zo'uwaaranne addildhdhe ciishshaa malatiyaa aleeqoy qassi karetta mayyuwa mayzzidoogee beettees.

Keettay woddidi kunddidaaga xeelliya daro asay beettees. Sintta baggaara issi attuma na'ay boottta shuraabiya maayidi eqqiis. Appe guye baggaara de'iyaagee wottiddo qophphee zo"o.

diredaawa kataman daro asati issippe shiiqidi maayuwa xoqqu oottidi kaa'oosona. gidikkokka ha asay maayiddo maayoy kaaehi loenna shin eta wogaa qinccissees.

Nu heeran issi juuse keettay diyaagaa asi ubbi yan go'ettss. Gaasoykka eti he keettan oottiyoo oosoy keehippe lo'eesinne qassikka miishaaka keehi hiraysso.

issi sohuwan diya cora qeeri naati issippe shiiqidi diyaageeti beetoosona. ha naatikka cora sohuwan kuwaassiya kaa'oosona. eta sunttaykka tawu eretenna.

Daro miishshaa keessidi oottido keettay sinttay guyyee haddirssaynne ushachchay lo"onne puula meeran tiyettidaagee xeellanawu keehippe yeemoyesinne wozanaa woppisees. Mulekka shuuchchan keexettiis.

Pa pa pa! Hadiya qanttan maayadda ba huuphiya qanttan qachchidda geela'iya aybba lo'ay salo gufantton hani mali baawa gaana danddayettes. Xoosi asa ayfeppe asho.

Keetta giddon dumma dumma so buqurati de'iyogaanne hegeetikka keehippe lpuulatti uttida lo''iyanne xeellin xeella xeella giyabati issippe de'iyogaa bolli tukkee siiniyara uttaagee beettees.

Issi booketti booketti uttida booqinta malatiyaa boohuuppe bolla baggaara issi qiiba naa'ay eqqidi xoqqaara duge xeelliyaageenne keehiippe qoheettida aybba mittikka beettenna dere malattiyasay beettees.

Issi keehiipe lo'iya keettay daro wodiya qoodissidaagee qassikka asay goynniyo woosa keetta malatiyaagee beettees. Ha hinxxaa achchan qoodan ichchashshaa gidiya asat doosonna.

Issi puulattida zammaana keettay beettes. Ha keettayikka shuchchan keexettidaaga gidishin qassikka ha keetta dirssayikka shuchchan direttidaagaa. Aappe kare baggaara zaafee beettes.

Qoodan keehiippe cora gidida traapikke danawu teqannawu oottiya polisetti ubbaykka motoriya oyqqiddi sintta xeeraan kalettiyagee qassi ba huuphphiyan helmettiyaakka wottidi biidi dosonna.

Misiliya bollan issi wodalla na"ay karetta maayuwa maayidi uttiis.I ba qooriyan masqqaliya qachchidoogeenne bootta achchaa kessidi noocu giidi miicciiddi de'iyogeekka beettees

issi sohuwan eqqida cora naati issippe eqqididaageeti beetoosona. ha naatu gishataassi ta keehi un'etays. eti maayido maayoykka keehi bootta malatees.

Issi shuchchan keettaa dirssaa sinttan ziri ziridi zerido carshshay beettes. Ha carshshaa haattaa ushshiya bitanee eqqidi haattaa ushshiiddi diyagee beettes.

Issi gade gido zeridi mokissidonne tuuqqi wottido qassi wings ordde bam'ula ordde ayffiya ayfi uttida timatimee beettees. Ha timatimmekka teeribeenna qawu'e.

Keehi puulattida shuchchan keexettida pooqe keettay beettes. Aappe guyye baggaara daro dozzati de'oosona. Ha keettayikka zo'o qorqqoruwan kametti uttiidaagee beettes.

A meray karetta gidido sintta baggaay qassi irzzo zoozee beettiyoo buquray ayba getetti xeegettii? ikka qassi korinttiyaan oottiyaa giishshawu biiray woysee?

Toophphiya huuphee ambbay Tungga giyogee puulatettaanne A aahotettaa qoppiyode keehippe malaalees. Ayssi giikko Tunggi keehippe diccidanne puulattida ambba gidiyo gishsha.

Misiliya bollan wolaytta sooddo yumbberesttee ooratta luxanchchati luxanawu yiiddi ekkidi yaanabaa qonccssiya hassaysso xuufee beettees Leemisuwassi pootuwa, hiittaanne ispporttiya maayota, hegaadankka oonatettaa qonccissiya karddiya

Buqurata bayzziyoo suyqiyan dumma dumma buqurati de'oosona. Hegeetikka jerkkaaniyaara de"iyaa zaytee, buqurata likkiyoo meezaanay, keettaa pittiyoo puxay, uyiyo juuseenne hegaa malatiyaabati de'oosona.

Issi ammano keettan naa"u asati medirekiya bollan cenggurssaa xoqqu oottiyaagaa bantta kushiyan oyikkidi kiitaa aattoosona. Eta sinttan cora asay eqqidi siyes.

Issi seeraa naagissiygee utti uttiis. I maaiyddo mayuwa tiran Toophphiya banddiray, maata mala, adil"enne zo"o meray de'iyogeenne ha baggan xuufeekka beettees.

Piriijee eqidaaga garssan, issi penggee dooyetidi a garssan qaaree, ochcholiinee koddan, guyyessaara qaassi dumma dumma qimameti dumma dumma koddatun tucceti uttidosona.

Bulukkoy puutuwa suqiddi qassikka xaaxxidinne giigissiddi daddiyo wolaytta deriya wogaa qonccisiya maayo. Ha maayuwa bulachchawunne ufayssawu daroto maayiddi ufayssa qoncciseetes.

Simminttuwa shuchchan diretti uttida ollaa giddon haattay zeeretti uttiis. Giddon attuma asati issi bitaniya ayfiya oyqqidi haniyode bolla baggaara cora asay beettees.

Qeri qeri bayzziyoonne shammiyoo buqurata oyqqi uttidaa keettaa be'iidi de'oos. ha buquraa giddon huuphphiyaa tiyettiyoo qibaatee de'ees. qassi xaafiyoo bireekka de'ees.

Dumma dumma oyideti tukkiya uttidi uyiyogeeti beettoosona. Sintta baggaara jabanay qassikka cora siinenne tukkee zo'uwan shaayetti uttiidaagee oyidiya bollan diyagee beettes.

Hagiddon issi banttana nabe gi ekkidi yiida asati nu heeran issi keettan gelidi cengursaa keehippe darissidi heeraa shabbiriyoogee etaw lo'ooyye?

Issi arssa macca asa gediya bolli zo"o qalamee tiyetti uttiis, qassi gediya meeshi meqqettaa heeran bootta gozddaykka shuuyetti shuuyetti uttii.

Issi yelagay ba kushiya xaaxi eqqidi kiitaa aattiiddi de'ees. Aappe guyyeera cora asatinne dumma dumma dozzati de'oosona. Qassikka cenggurssaa xoqqu oottiya buquray sinttaara diyagee beettes.

Kase aadhdhida wodiyan nu biittan olay kiyidoogaappe guyyihan issi issi yalaga naati ogiyaan shuchchaa maaraara wottidi ogiyaa gorddidoogaa wottaadarati yiidiidi denttidosona.

Naa"u xekkaara de"iyaa keettay woyikko pooqiyaa giyoogee keexettidi wuribeennaagee de"iyaagaa sintta baggaara diccidanne meeliiddi de"iyaa maataykka de'ees. Haddirssa baggaara qassi qeeri shuchcha keettay de'ees.

Qeeri naati luxetta keettappe simmidi de'iyaageeti away keehin daridoogappe doomidaagan bantta koottiya huuphiyan wottidi sitti gi ogiyaa oyqqidi yiide de'oosona.

Meretta heeray xeelanawu keehin maadees. Hagee heeray dumma dumma mittatun maataan gozettidi keehippe puulatti uttiis. Haattaykka yuushshuwaa goozi uttidi puulattiis.

"Wolqqama aayyat buzo maabara yametetta karddiyaa bayzuwaa doomida" yaagiya erissuwaa zo''o woraqata bolli orddiya nne bootta xaafi wottidooge beettees .

Issisaa shiiqi uttida qooday keehiippe cora gidido, qohettidabaa malattiya yelaga atumanne macca naati dembbaan shiiqi uttida yaa'aa shaakkiyabaa malattiyode etappe guyee bagaara karetta makiinay dees.

Wodee ehido koorinttiya wolqqan oottiya haattaa bollaa meecettanawu gidin dumma dummabaa kattiiddi a bollan gujjanawu penttissi wottanawu maaddiya haattaa penttissiya buquraa.

Tiyya badalaa xiixxi kessoogeenne tamaa bonqquwan xiixxana wu yeggi wottoogee beettes. Ha bonqquwan lanqqen diya shuchchankka otoy taman diyagee beettes.

Zo'o ashuwara oyttaara, zo'o barbbariya daattaara, buddeenaara giigidi issi sohuwan beettees. Ha qumay xeellanawukka keehippe lo'iyagaanne oossinne ay wodiyankka injjetiyagaa.

Issi wogga heezzanto pooqqiya gakkanawu keexxettida hinxxan dumma dumma zal'iya maccarati oosuwa beeruwanne suuqeta dooyidi asawu hagaazaa immidi de'iyaageeti beettoosona.

Nu biittee toophpheeppe cora asay aggidi hara biitta baqataa biyoogee daroto erettidaba . Gidoppe attin asay he baqataa biyoo wodiyan ogiyan eta keehi daro danoy gakkes.

Issi geela'o na'iya bari binnaanaa dumma dumma meran paraa cimbbaappe giigidaagaa ba huuphiya bollan gujjoogenne lo''iya dadettay de'iyagee beettiiddi de'ees.

Nu biittee Toophe banddiray ushshachcha baggaara eqqidaagappe haddirssa qassi ubba dalgga manttiyaa banddiraykka eqqi uttiis. Gidoshin ha sintta baggaara eqqida asatu sunttay oonee?

Issi keettaa giddon issi maccasee sinttan tukkiya uyiyo siinee, jabanay, oydee, hiixxetti uttida irxxa maataynne xarphpheezay beettees. Keettaykka bootta meray de'iyoga.

Naa''u kaameti kaamiya zal''iyosaa giya xuufee etappee qommo baggaara de'iyogeeti beettoosona. Eta sinttay issoy issuwa xeellidi eqqidaageeta gidishin issinna bulla gidiyo wode hankkora zo'o

Oyddu asati kattay mokkidaagaa giddoppe hokkidi maxiiddi denddido pootoy beettiyageetuppe issi mishiriya haa simada xeellaydda dawusu. Hara naa''u maccaasatinne issi attumaagee hokkidi bantta maxiyobaa maxiiddi de'oosona

Keehippe puulatida sohuwan salo gaxxaa milatiyaagaara issippe gaytti uttidaaba malatiyaasan qassi garssa baggaara de'iyaa sohoy keehippe dereti uttidaagan lo"o carkkoy de'enna.

Keehippe lo7iyaa shuchchappenne biraattappee giggissido keettay de7ees. Appekkaa sintta baggara dirrsaa bollaan kaqi wotido issi eerisoy kareetaa bollan xafetidagee beettees.

Issi zo"o xaaramusiyara de'iya shittoy suuqiya giddon barkka gaxaa kiyidi qoncciyan beettiiddi de'iyagaappe ya baggaara cora a mala buqurati de'oosona.

Asay bolla payatetta naaganawu dumma dumma xaliya goetees. Hana na"iyaa shophphay xinqqena mala dumma dumma qommo xaliya munaqqada ba shophpha bo"o bo"o geenadan naagees.

Issi bariyan gastta ekkiya baltteetiya zo'o yessay gaxan de'iyo gaabiya hashiyan marxxada bari huuphiyan dungguza shaashiya qacada cenggurssaa xoqqu oottiya miishshay i sinttan de'iyagaakko xeellada eqqaasu.

Beni asay dumma dumma sohotuuninne darotoo qassi woosa keettan go'ettiyo diittay issi keettaa giddon corattidi de'ees. Appe ya baggaara qrxxay diretti uttiis.

Issi yelaga arssa na'iya keettaa penggen eqqaasu. Ha na'iyakka wolaytta wogaa maayuwa bullukkuwa giyogaa maaya uttaasu. Ba huuphiyan dungguzaa qacada kushiyan saatiyakka wottaasu.

Issi essoyiyabay kyikko asay haawuwaan de'iyaa asaa cenggurssaa sissanawu woykko gattanwu koyidi meezze woykko wogaa miishshay nu biittan xurumbbaa getetti xeegettees.

Ho'iyaaba uyiyo keettaa issi maccaassiya kubayiyaara ehada naa"u siniyaa bolli aybbakko karetta ho''iyaaba duuqaydda de'iyaara oossi duqqayshsha neen eray ?

Nu biittaa asay ataakilttiya ba gaden tokkanawu keehippe dosses. Gaasoykka aybee giyaaba gidikko giyaappe shammi ekkiyoobay al''iyoo wodiyan daro waayettenan bantta gadeppe ekki agoosona.

Issippe uttida azinaynne macaassiya banta kushiyan kushiyan azinay naa'u naata oyqqin macaassiya issi na'aa oyqqin keehippe puulattidi diyaageeti hagan beetoosona

Issi qeerinne ceeggida shoodiray de"iyaagee beettees. Ha shoodiraassikka ayfe zaway qantta gidishin tuute baggay qassi daro wodiya go"ettido udula mittaa misatees.

Issi shooqatiyaa heeray de'iyaagappe haddirsaanne ushshachcha baggaara dere de'iyaagee mittan doodeti uttiis. Qassi ha deriyaappe gidduwaara qiiba haattay googgidi biidi de'ees.

Boyna taran issi mishiriya wolayitta boynaa sharaa bollan shaakka shaakka wottada hankko boynaa qassi mela bittaa bolli shakkada wottidogge diyaagee beettes.

Nu biittee toophpheessi daro wottanchchati de'oosona. he wottanchchatikka dumma dumma biittata biyoogan woxxidinne he wottaaka xoonidi bantta biitteessi keehi daro woyttuwaa ehisoosona.

issi macaasee kushiyan diya worqqay beetees. gidikkokka i worqqay aynne lo'enna. i kushiyankka keehi lo'iyaaba malatees. akka tanaara diya ta shooro malatwusu.

Issi darooto ganddaan so gidon dumma dumma buqqurata kaqqiyo aaho lee'e mittaappe issippe gattidi keexxidogee beettees. A bollankka qoodan heezzaa gidiya shaateenne issi addussa mooqee de'ees.

Dumma dumma aleeqqo buquratti issippe demban micetti uttidosona. Hegeetikka kushiyan merettida urqqa miishshattanne hara cora malaliya buqurati ha sohuwan beettossona.

Issi arssa adussa gediyan naa"ankka yelelluwa qachchi wottidoogee beettees. Qassi he naa"u gediya xugunttaa bollankka zo'o meray de'iyo qalamee tiyetti uttiis.

Ogiyaa doonan uttida muuzziyaa bayzziyaa asati maaraara uttidi shammanawu yiyaa asata xeelliidi de'oosona. Eta matan hara asay ekkiyoo zal"ee diyaaba malatenna.

Issi qorqqoruwan keexetti uttida keettay dirssan diretti uttaagaa sinttan dunkkaanee kaqetti uttidaagee beettees. Ha dunkkaaniya giddon daro maccanne attuma asay shiiqidaagee beettees.

Haddirssa baggaara bootta qalamiya tiyettidi ushachcha baggaara dumma dumma qommo qalamiyan tiyettada keettaa giddon wuygiyan dumma dumma zammaana uttiyoonne buquraa wottiyoo oydeti de'oosona.

Budeena anccooga loytti kattido suugguwaara issippe gatti kattidooge xeelliyo wode ayfiyaa keehippe lo"iyanne maanawukka mal''iya kattaa gidiyaage erettees shin oonee kattanay?

Issi keehiippe addussanne lo'iyaa kobile stoonee ogee de'iyaagaa matan keehiippe lo'iya zo'onne bulla mera qalamiyan tiyeettida hintstsay beettees.A yuushshuwanikka dumma dummabaati de'oosona.

Nu biittan de'iyaa issi issi zal"anchchati paapayay asaa gaden gakkiyoo wodiyan he asa gade biidi miishshaa qanxxidi maxiyooga harasaa efidi bayzoosona.

Suuppna anccidi wottiddo zo"o ashoy salo malatiya mera sayniyan kummi uttiis. Ha ashuwa giddon booxxi booxxi ekkiya shotikka bettoosona. Seeramikke sohuwan uttiis.

Issi mala maayuwa maayidi issippe shiiqida asati de'oosona. Ha asati issi biittaa wogaa qonccissiya maayuwa maayidageeta gidishin, heezzu asati eqqidosona. Qassi naa''atinne issi qeeri na'ay uttidoosona.

Issi yelaga na'iyaa wodiyaan yiida zammaana maayuwaa bessanawu eqqada nuna xeellawus. He na'ee meraykka arssa. Ippe miyiyaara issi na'iyaa yaa baydda de'awus.

Issi issi ganddattiyaa heeratuura asay ha"ikka mittaa mixidinne he mixidosaape bantta zokkuwan ba"idi eta heeran de'yaa ambbatun yuushiyoogan bayzidi miishshaa demoosona.

Issi keehippe puulattida gandday de'ees. He gandday xoqqa sohuwan uttidaaga gidishin,A giddon maata keettay, qorqqoro keettay, uuttaynne dumma dumma doza qommoti de'oosona.

Beni nuuni guuttatettan diyoo wodiyan woykko naa'antta kefilliya luxxiyoo wodiyan ingilzzattuwaa maxaafay nuussi imettidaagaa nabbabiyoogaa agiigidi dumma dumma si"ileti de'iyaageeta be'eettes.

Misiliya bollan wolaytta wogaa maayo qommotuppe issuwa gidiya keehi puulattidi giigisa bootta muqaqe shuraabiya maayida naa'u asati uttidaageeti beettoosona. Etappe issoy huuphiya dichchi uttiis

Dumma dumma puuteta tokkiya asay dumma dumma ogeta go'ettidi puutissees. Ha eti puutissiyo wode away worenna mala mittan dooridi awaape naagoosona.

Kare medoosatuppe issuwa gidiya harddiida yaagiyooge qoodan naa"aa gidiyaagee de'iyaagappe issoy sinttaw aadhdhidi guyye baggaara de'iyaaga xeellidinne pirixxi pirixxi kaa'idi de'oosona.

Wolaytta sooddo yumbberesttiya dumma dumma wodetuun kaalettida ichchashu asata qonccissees Hageeti Oona oonakko, awudeppe biido awude kaalettidaakkokka qoncvissiya naqaashshati eta pootuwa sinttan malaatoosona

Issi ogiya doonaan asay beettees, hiixxetti uttida shanxxaa bollan santtay miccetti uttiis, issi maccassiya ba huuphphiyan maaata meray de'iyo pooxaa qaccaasu.

Keehippe daronne zawi qoodi baynna miiriqqa issi heeran ehidi qolidooga he heerappe denttidi de'iyaa issi kaamee de'ees. Ha kaamiya sunttay oonee?

Naa"u Assati Dumma Dumma Meray De"iyoo Maayuwaa mayidi Oyddiyan Uttidi Miizzaa Galbbaappe Oosettida kambbaa Baqqiidi Uttidosona. Etappe Haddirsa Baggan Uttidaage Maahiyaa Galbbaakka Maayidi Uttiis.

Uuttayinne ciishshay qassikka qarxxaaninne mittan direttida dirssayikka diyagee beettes. Shuchchay qassi sa'an laaloogee beettes. Kare baggaara qorqqoro keettay diyagee beettes.

issi heeran cora asati issippe eqqidaageeti wolqqay luxetta keetta buqura shammanaw gakkena asaa naata dumma dumma buquraa shmmi immidi maaddoosona.

Issi de'iyaa bootta xaraphpheezaa bolli dumma dumma xaletti tucceeti utaageeti bantta meraan zo'oy, boottay, burtukaane malay, biccay de'iyaageettuppe bagay duge gufanni gufanni uttiis.

Issi shooqa bollan shiiqi uttida asati issippe shiiqidi aybba xeelidinne issoy issuwassi qopa shaakkidi de'oosona. Qassi guyye baggaara eqqidaageeti aybba oottiyoona.

mittaa tokkanawu shiiqi uttida cora asati issippe hagan doosona. qassi etikka mitaa tokkiyo sohuwaa biidi diyaagetu gidoppe keehi haahuwa biidi doosona.

Wolqqaama bazzoy beettees ha bazzoy xeelliyo wode keehippe yashshiyanne cora do'ata bari giddon xaaxi waaxi oyqqiyabanne loytti xeelliyo wode zo"i uttiis.

Ha"i zammaanatettay woykko wodee ehiido elekttiroonike buquray woykko miishshay maata milatiya sohuwan de'ees. I uttido sohoykka xeellanawu keehippe puulaara de'iyagaa

gediyaa suyliyappe pude aadhdhiyaa wogga botte caamma wottada qassi issi shuchcha bolli uttada ba wodiraa ha zaara bessada ittida ma'ee sunttau oonee?

Dumma dumma xifaate buqurati de'iyoo soohuwaa be'iyoode a qottaan qottaan meraykka dumma gidido xaafiyoo miishshay de'ees. eta oyqqida buquray qassi meran bootta.

Cora asati wogaa maayuwa maayidi toophphiya banddiraa kushiyan oyqqidi shiiqiidi issippe ayba baalaa bonchchiiddi de'iyakkonne macca nne attuma asay hamettiiddi de'oosona.

Issi maata keettay dooya diyagee beettes. Ha keettaa zagon Issi zo'o miizziya zin"asu. Keettaa darkkuwan qassi daro doozati diyageeti beettoosona.

Zo"uwaan shaayettida keehi lo"iyaa uyiyoode mal"iyaa ushsha milatiyaagee siniyaan tigiidi de'iyoogee beettees. Qassi siniyaa miyiyaan hara sineekka beettees. garssa baggay qassi bootta.

Wolayttaara gifaata baala bonchchiyoo wodiyan issi issi wolaytta yettanchchti he sohuwaa shoobettiyooganinne he sohuwan qassi wolaytta wogaa qonccissiyaa yettata yexxiyoogan bonchchoosona.

issi wogga ogiyaa bollan beettiya na"ay ay mala jaakeettaa maayi uttidee? qassi appe miyiyan diya shuchcha ogee awa efii asaa?

Issi worqqa yanxxilaa oyikkida asati qassikka bantta huuphiyan tookkidaageeti beettoosona. Eta sinttan qassi issoy bootta naxalaa mayidi medirekiyan eqqidi keettaa aattiiddi des.

Issi dembban cora macca naati issippe eqqiddosona. Etappe guye baggaara keettaykka beettees. Eti bantta kushshiyan bootta woraqatan xaafeti uttida xuufiya oyqi uttiddossona.

Keehippe coranne dumma dumma kushe hiilan giigida so miishshati issoy issuwa bolli doorettidi de'iyaageetuppe gidduwaa yaanne haanne kanttissiya ogee de'ees.

Nu woossa keettan diyaa yetaassi go'ettiyoo miishshayaagee yettay yexettishin kaa'ettiyaagaa siyiyoo wodiyan keehippe lo'es. He yettaa masaariyaa nu woosa keettan kaa'ettis.

Issi issi biittaa kaalettiya asati leemisuwau kawoti wotaaddaran naagettiyageeta be'iyoode taanikka etadan haniyakko gaada daruwa amottays. Xoossi giikko taanikka etadan hanana.

Heeraa sarotettaa naagisanawu xaacce keehippe koshshees. Hageeti bantta aysso keettaa beeruwan shiiquwaan deiyogaa besees. Zoorettiyogannine tobbiyogan heeraa sarotetta naagissanawu keehippe wozana immidi oottidi deosona.

Erissoy beettes. Ha erissoyikka pooto keettaa bessiyagaa gidishin daro qeerinne anjjettida uppakka wogga asati duma dumma meran alleqettidaageeti tayyoo beettoosona.

Keehin aahonne xoqqa daraphpha bollan cora maccanne attuma naati issippe gididi duriidinne yetta kessidi yexiidi beettoosona. Qassi etappe guye baggaara asaa naatikka de'oosona.

Issi ganddaa gidon de'iya ogiyaara hariya gaariya caanidi a huuphphiyan eqqidi laagiid diya yelagaa attumma na'ay beettees. Gaariyassi naa'u goomay de'ees.

Toophphiya biittaa asay bana ayssanawu dumma dumma ushshatta agiyogan aqqees. Hagee haraqqiyaa gidishin issi macca na"iyaa agidoga giyawu duqqaydda deawusu.

Kare wora wora medoossati keehin yashshoosona etikka qammara hemettikkoo asaa bolli qohuwa gattoosona. Worakanay haytta pude bessidi qassi hanggi doonaa qaatiyoode matan diyaba malatidi yashshes.

Suuppa kutto marati de"iyoo keettan naa"u macca asatinne oyddu attuma asati eqqidaagetuppe issuwa sinttan pudeppe duge yiida wodoroy de'iyoogaakko ubbaykka simmi uttidosona.

Keehippe lo'iya asaa naawu aleeqqanawu go'ettiyo puulaa miishshay issi arssaa kushiyan oyqqetidagee de'ees. Allequwaa oyqqida kushetikka dumma dumma meraa qaalamettun tiyeetiis.

Daro wolayitta wogaa maayuwa maayida asati de"iyageetuppe baggay haasayiiddi baggay haa simmi xeelliiddi beettoosona. Ushachcha baggaara de"iyaara qassi adidhe mera maayuwa maayasu.

Lelehiyaa hayttay biron biittaappe kiyiiddi de"iyaagee beettees. Aappe guyye baggaara qassi haytta tukke xaletuppe issuwa gidida naatiraa hayttay diccidaagee beettees.

Keehippe qoodan cora asay dumma dumma maayuwaa maayidi issi wogga stadeemiyan qilxxi giidi kumidaagee beettees. Ha asaappe daroy cima maccaa asaa malatees.

Nu heeran issi wogaacce bitanee de'iyaagee ba oosuwan keehi erettes. He bitaneekka dumma dumma birataa qommota qoxxidi giigissiyoogan keehi erettes.

Daro wode dumma dumma baalati gakkiyo wode miishshaa pacatertay diyo asata xeegidi dumma dumma kattaa gidin maayuwa gidin immido maaddoosona.

Issi hayqqid asa duufuwaa keettay birattaappe keexxettidaagee beettees. Duufoy keexxettido keettaa bollan issi karetta baaneree kaqettidi bootta xuufee xafetti uttidaagee de'ees.

Bayzziyoonne shammiyoo keettan dumma dumma buqurati de'iyaageti beettoosona. zayttiyaa malatiyaabati uyiyoo juusiyaa malatiyaabati qassi hara buquratikka bayzzuwaawu giigi uttidoosona. Eta gatiyaa nu erokko.

Zokko baggay karetta gidiidi xifatee de'iyoo sohoy qassi adil"e ciishsha meran tiyetti uttiis. Wurssettan qassi maata meera xuufiyaan xaafetti uttiis.

Hagee xifaatee wollayttaa sooddo yunburushiyaa giddon kompiiteriyaa naa"antto kallachchaa woyttiyaa luxxetta keettaa yaagiyaa erissuwaa giddon dumma dummabaa odiyaa xifaatetika de'oosona.

Kawoy nu biitaara haattaa pacay de''iyo heeran dumma dumma ogiyaara haattaa gelissiyoogan asaa keehippe go'is. Hegeeka asay haattaa pacayetan waayetiyo metuwaa keehippe pagalis.

Keehiippe qoodan cora maccanne attuma asay ubbaykka bantta kushshiyan uuttaa haaxxaa oyqqidi qassi a tokkanawu biittaa bookkiyo shoodira, xiikkiya oyqqida asay beettees.